Ongeshefa ngashingeyi oya ninga omukalo ndjigilile oshoka monena aantu oyendji ohaya landitha iilandithomwa yawo ku yoyene ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ya tseyika nawa moNamibia oyo yimwe yo moombanga hadhi gandja omakwatho koshigwana mokupungula iiyemo yawo.

Olundji momahala ngaashi oorestaurant nenge omahala gomanwino, ohamu kala ehala lyontumba lya longekidhwa pu na uupundi nenge uutaafula oku kala aatalelipo.

Iimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka hayi hwepopaleke onkalamwenyo yomuntu . Ohayi longithwa pamikalo dhili nodhili ngaashi okulanda niikwawo oyindji.

Iimaliwa osho shimwe sho miinima iiwanawa monkalamwenyo, ano ha yi hwepopaleke onkalamwenyo yo oha yi longithwa oulanda oompumbwe

Ombaanga ya NedBank oyo yimwe yoomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia ndhoka hadhi gandja ekwatho yopashigwana, uuna sha hala okupungula iimaliwa pamikalo dha gamenwa.

Oshimaliwa osho shimwe sho miinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa unene monkalamweno, ohayi longithwa mokulanda iinima yomaludhi ga yoolokathana noshowo miinima oyindji.

Iimaliwa osho shimwe sho miinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa unene okulanda iipumbiwa yi ili noyi ili. Iilongo ya yoolokathana ohayi longitha iimaliwa yomaludhi ga yooloka

Ombaanga yopamuthika gwopombanda oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia nopoompito odhindji unene kehe momvula ohayi gandja ekwatho kaayilongi mboka ye na ehalo lyokuhumitha eilongo lyawo komeho.

Ehala lyonomena wina, pehala hapu kala uupundi nuutaafula wa longekidhwa nawa. Wa longekidhilwa ano aayenda mboka ta yeya pehala ndyoka lyontumba hali ithanwa uundingosho, okamba, ohotela nenge ombelewa.

Momagumbo ogendji go moondoolopa ohamu kala ehala lyontumba lya nuninwa oku kala aanegumbo nenge aatalelipo . Ohamu kala unene omatyofa, uutaafula, nuupundi uushona.

Ombaanga ya tseyika nawa Nedbank moNamibia otayi gandja omahaleloyambeko komupelesitende omutitano gwaNamibia, moka Namibia a tota ondjokonona ta lelwa tangotango komukiintu.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana unene monkalamwenyo yomuntu, nohayi longithwa miinima ya yoolokathana, ngaashi okulanda oompumbwe nosho tuu.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dhi shiwike moNamibia , ohadhi kala naaniilonga taya eta omayakulo komahala gi ili nogi ili moshigwana.

Oomenye, oosino noonkoshi oyo yimwe yomuuyamba wiinamwenyo yomoNamibia mbyono hayi kala unene moshikunino shiinamwenyo sha gamenwa nohayi gandja iipalutha kaantu, ohayi nana woo naatalelipo okuza kombinga noombinga.

Omahala gomainyanyudho osho shimwe shomomahala geholike kaantu oyendji ngele tashi ya pokwiinyanyudha nohaga kala ga longekidhwa pamuthika gomainyanyudho. Omu na iipundi iiwanawa nayilwe oyindji.

Ombaanga ya Windhoek oyo yimwe yomoombanga ooshiwikile moNamibia, ndjoka poompito odhindji oha yi kala nomathigathano ha mu sindanwa iinima ya yoolokathana, ongele oshimaliwa iinima oyindji.

Okulanditha mongashingeyi okwa ninga omukalondjigilile naantu oyendji ohaya ilongele paumwene mpoka taya landitha iinima yi ili nyi ili opo ya vule okwiimonena mo iiyemo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombanga dhatseyika nawa moNamibia ndyoka hayi gandja omakwatho koshigwana okupungula iiyemo yawo pamukalo gwagamenwa.

Okulanditha okwa ninga omukalondjigilile mongaashingeyi moka aantu oyendji , hayi ilongele kuyoyene nokwiimonenamo iiyemo.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yoolokathana unene pakufaathanitha niilongo ya yooloka ,oyili hayi longithwa okulanda oompumbwe noshowo iikwawo oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili . Iilongo oyindji ohayi kala yi na iimaliwa ya yoolokathana.

Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe moonkalamwenyo dhetu. Ohashi kala unene sha pumbiwa unene poompito dhi ili nodhi ili na oshili onga uuhupilo kutse.

Ombaanga ya tseyika nawa Bank Windhoek moNamibia otayi gandja uuyelele koshigwana nkene shina oku konga uuyelele woku pungula iiyemo, kaashishi oku pitila muutekinolohi, ano kashishi owala ngele taya talele po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yi li yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia hayi gandja ekwatho koshigwana, oku pungula iiyemo yawo pamukalo ano gwa gamenwa.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, ndjoka hayi longitha omukalo gopashinanena, ano uutekinologi okugandja nenge okutaamba oshimaliwa.

Oku shingitha osho shimwe shomuhupilo monkalamwenyo yomuntu. Aantu oyendji kutya oomondolopa, oko miikunda okomahala gi ili no gi ili oha ya landitha iinima oyindji opo yiimonenemo iiyemo.

Ookalyamupombo osho shimwe shomiinima mbyoka yili mokashoko muuyuni wongashingeyi, noyimwe yomombaanga yaStandard bank otayi kunkilile oshigwana opo shi kaleke kokule ookalyamupombo.

Oshimaliwa shooEuro omulongo ohashi longithwa kenenevi lyaEuropa, ano kiilongo mbyoka yi li menenevi lyaEuropa.

MoNamibia omu na oositola dhomaludhi ga yoolokathana moka hamu landithwa iinima iinima oyindji ongele iilongitho, iikulya noshowo iikwawo oyindji, opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi pumbiwa monkalamwenyo, nohayi longithwa pamaludhi ga yooloka ngaashi okulanda iipumbiwa nosho tuu.

Iimaliwa, anoo eembongo, eenyuku hayi longifwa kaanhu ayehe muuyuni. Ohayi longifwa onga iyemo, ano oku hayi longifwa oku landa eemhumbwe nosho wo oikwawo oyindji.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka yasimana unene monkalamwenyo yomuntu, nohashi longithwa miinima oyindji, ngaashi okulanda oompumbwe noshowo iikwawo oyindji.

Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Noha yi kwatha oshigwana oku pungula iiyemo yayo pamukalo gwa gamenwa. Oyi na iitayi oyindji moondoolopa dha yooloka ngaashi moWindhoek, mUutapi, Oshakati noshowo moondoolopa oonkwawo odhindji.

Ombaanga ya Windhoek oyo yimwe yomombaanga dha shi wikwa nawa na poompito dhimwe ohayi kala yina omathigathano moka aantu taya kutha ombinga nokuvena oshinima shontumba.

Oshimaliwa osho shimwe sho moompumbwe monkalamwenyo yomuntu, no hayi longithwa uunene oku landa iinima ya yoolokathana nosho wo iikwawo oyindji.

Mo Namibia omuna oositola odhindji dha yoolokathana, ndhoka hadhi landitha iinima oyindji ngaashi iipumbiwa yaantu nokwiimonena mo wo iiyemo.

Oshimaliwa osho shimwe sho miinima ndyoka hayi hwepo paleke onkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa miinima oyindji ngaashi okulanda oompumbwe noshowo iikwawo oyindji.

Okulanditha osho shimwe shomiilonga mbyoka yi li omukalo ndjigilile mongaashingeyi. Aantu oyendji ohaya landitha nohayi ilikolele mo iiyemo yawo, opo ya vule okuhupa monkalamwenyo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yo moobaanga dha tseyika nawa moNamibia dhoka hadhi kwatha oshigwana pa mukalo goku pungula iimaliwa. Ano uuna wa hala oku pungula iimaliwa yoye pa mukalo gwa gamenwa, ombaanga yaVenduka oyo yimwe yo muyo.

Okulanditha ngashingeyi monena okwa ninga omukalondjigilile, moka aantu oyendji haa landitha iinima yomaludhi ga yooloka, unene tuu iinima oyindji yopautekinolohi, ano yopashinanena, oongodhi, oowili, omambamba, oongaku, nosho wo iikwawo oyindji.

Oshimaliwa ohashi longithwa oku landa iinima mbyoka twa pumbwa monkalamwenyo dhetu, unene oshimaliwa natango osha pumbwa okulongithwa nuukeka opo shi vule oku tu pungulila moonakuyiwa dhetu.

Okushingitha okwa ninga, unene ngashingeyi omukalondjiigilile moNamibia. Aantu oyendji ohaa ihupitha, ano ohaya hupu, mokulanditha iinima yomaludhi oyindji, yi ili noyi ili.

Okulanditha okwa ninga ngaashingeyi omukalo ndjiigilile monanena, na aantu oyendji oha yii longele kuyo yene, moka taya landitha iinima ya yoolokathana, nokwiimonena mo iiyemo yawo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhi shiwike nawa moNamibia nohayi longitha omashina gopashinanena, ngoka aantu haya tula iimaliwa yawo, komayalululo gombaanga yawo nenge taya nana oku ziilila komayalulo gombaanga yawo.

Ombanga itayi ku pula nande oonomola dhopaumwene dhesina okupitila mongodhi naashika ohashi ningwa unene kookalyamupombo uuna ya hala okukengelela oshigwana na ombanga yaVenduka otayi gandja ekunkililo kwaashika.

Iilongo oyindji muuyuni ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana nohayi kala olundji tayi fathanitha oondando ongele okulanditha nenge okulanda.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa mo Namibia na ohadhi gandja omayakulo koshigwana na olwindji aaniilonga yawo oha ya talelepo omahala gi ili okugandja oku gandja uuyelele kombinga yombaanga yawo.

Embakumbaku Osho shimwe shomiilongitho iiwanawa mbyoka hashi longithwa uunene kaanafaalama noshowo kaanegumbo uuna taya pulula omvula ngele ya loko.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yoomoombanga yi shiwike moNamibia, nohayi longitha omashina, ngoka haga longithwa okutula iimaliwa mombaanga, koshiwana uuna ya hala okupungula iimaliwa yawo.

Osikopa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa. Ongele okupungula iikutu, oongaku, oondjato, noshowo iikwawo oyindji.

Okulanditha okwa ninga omukalondjigilile mongashingeyi moka aantu oyendji haya ilongele kuyo yene ano taya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana opo ya vule okwiimonena mo iiyemo.

Ombaanga yopamuthika gopombanda moNamibia oyili yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja ekwatho lyopashimaliwa , ongele okomahangano , okaanasikola noshowoo piinima oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu nohayi longithwa okulanda oompumbwe noshowo okufuta ongele aaniilonga nosho tuu.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe oonene monkalamwenyo yomuntu ano hayi longithwa okwiikwatha ngaashi okulanda oompumbwe iinima yaayooloka oshowo okukale ka po onkalo.

Iimaliwa osho shimwe shomiipumbiwa yonkalamwenyo mbyoka hayi longithwa oku landa oompumbwe noshowo oku hwepopaleka onkalamwenyo yomuntu.

Momagumbo ogendji gomondolopa unene ohamu kala ehala limwe hali ithanwa oseti ,ano ehala moka hamu kala aanegumbo uuna ta ya uhala noshowo okukala aayenda mboka taa talele po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yo moombaanga dha tseyika nawa mo Namibia. No poompito dhimwe ohayi gandja ekwatho lyo pashimaliwa, ongele oko mahangano, okaantu yi ili noyi ili noshowo kaanasikola.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia. Oompito odhindji ohayi kala yi na omathigathano moka aakwashigwana taya kutha ombinga nokusindana oshimaliwa shontumba.

Iimaliwa oya yoolokathana unene tuu paku faathanitha niilongo ya yooloka . Oyili oshinima shimwe hashi hwepopaleka onkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa oku landa oompumbwe.

Iimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu nohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo iinima oyindji.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia, noyili tayi nkunkilile oshigwana opo shiikaleke kokule nookalyamupombo mboka yiihanena oshilongo, taya holele omaukwatya gombaanga ndjika noku tula oshigwana mokatoyo.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima iiwanawa mbyoka hayi pumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa pamikalo odhindji ongele okulanda iipumbiwa noshowo iikwawo oyindji.

Iilongo oyindji ya yooloka ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana na oyili tayi faathanitha oondando ongele opamukalo gokulanditha nenge ogo ku landa.

Oshimaliwa osho shimwe sho miinima mbyoka hatu kala twa pumbwa mokukalamwenyo kwetu, noshilongo kehe konyala muuyuni ohashi kala noludhi lwoshimaliwa lwa yooloka.

Ombaanga yavenduka oyo yimwe yo mombaanga yatseyika nawa muuyuni, hadhi kala nomathigathano ogendji, moka aantu oyendji taya kutha ombinga mokuvena ongele oshimaliwa nenge oshinima shontumba.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo, moka hamu adhika konyala iinima yomaludhi ogendji mbyoka hayi pumbiwa monkalamwenyo yomuntu, ongele othewa, omagadhi, iikulya, iilongitho nayi kwawo oyindji.

Namibia okuna iimaliwa yomafo oyindji yaayolokathana. Ongele odola omilongo ntano, omathele gaali nodola omulongo nosho woo oyindi, na ohayi longithwa okulanda oompumbwe.

Ohotela oyimwe yomomahala ngoka haga kala ga longekidhwa pamuthika go pombanda muna ano iipundi ya longekidhwa nawa niitafula opo yi nane aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Oongala osho shimwe shomiimeno mbyoka hayi talaleke omwenyo gomuntu. Nohadhi longithwa pamikalo dha yoolokathana ngaashi okugandjwa onga omagano ongele opiituthi yenyanyu.

Ombaanga yatseyika nawa ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomomahangano ngoka haga gandja omakwatho koongundu dhomaudhano nenge kiinyangadhalwa yontumba tayi pumbwa ekwatho lyopashimaliwa.

Oshimaliwa osho shimwe shominima mbyoka hayi hwepopaleka onkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa miinima oyindji ngaashi okulanda oompumbwe nosho wo iikwawo oyindji.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia. Pompito odhindji ohayi tumu aaniilonga yawo pomahala giili nogiili, opo yavule okugandja uuyelele kombinga yoombaanga yawo moshigwana.

Oshilongo kehe konyala oshina oludhi moshimaliwa shawo ano omafo noondoola nosho tuu yayoolokathana kiikwawo.

Omahala ngaashi ohotela, oha ga kala ga longekidhwa nawa, pamuthika gopombanda, moka mu na iipundi nosho wo iitaafula ya longekidhwa nawa , tayi vulu okunana aatalelipo ku za koombinga noombinga.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia naanilonga yawo ohaakala pomahala gayooloka, okugandja uuyelele wunasha nombaanga yawo moshingwana.

Ombaanga ye dhina NedBank, oyo yimwe yomoombaanga dhi shiwike nawa mo Namibia na oyili hayi gandja ekwatho koshigwana, uuna sha hala okupungula iimaliwa pamukalo gwa gamenwa.

Iihongomwa Ngele taku popiwa iihongomwa otaku popiwa iinima mbyoka ya longwa ano miipilangi ngaashi nee iipundi, iitafula, mbyoka hayi longithwa unene pomahala gomainyanyudho okukala aayenda noshotuu.

Iilongo iyindji muuyuni ohayi longitha iimaliwa yayoolokathana nongele tashi ya pondando yoku landitha nenge yoku landa oyayooloka kiikwawo.

Okulandithwa osho shimwe shomiinima mbyoka yili omukalondjigilile mongaashingeyi. Naantu oyendji ohaya ilongele kuyoyene , taya landitha iinima yayoolokathana opo yiimonenemo iiyemo.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa ohamu kala ehala li na omatyofa nenge iipundi niitaafula ya nuninwa omuuhalo gwaanegumbo noshowo uuna aayenda taye ya megumbo.

Oku landitha okwa ninga omukalo ndjigilile mongashingeyi. Noyendji ohayi imonene mo iiyemo pamukalo gwokulanditha iinima yayooloka. Ongele iipumbiwa noshowo iikwawo oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yomwaambyoka hayi gandja uuhupilo monkalamwenyo yomuntu. ohayi Longithwa oku ikwatha ngaashi okulanda oompumbwe, okufuta oondjo noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa moo nkalamwenyo yomuntu. No hayi longithwa pamikalo odhindji, ngaashi okulanda oombumbwe noku futa iinima yontumba.

Ombaanga ya Nedbank oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa mo Namibia ndjoka hayi gandja ekwatho koshigwana. Oku pungula iiyemo yawo uunene tuu pomukalo gwa ga menwa oku keelela ookalyamupombo nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia hayi kwatha oshiwana okupungula iyemo nohayilongitha okupungula pamukalo wopashinanena

Oshimaliwa osho shimwe shominima mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu nohayi longithwa iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi okulanda oompumbwe niinima iikwawo.

Momagumbo ogendji gomoodoolopa olundji ohamu kala ehala hali ithanwa oseti moka hamu kala iipundi niitaafula yanuninwa aanegumbo ngele taya uhala nenge aayenda ngele yeya megumbo.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia nohayi longitha omikalo odhindji una aantu taya pungula iimaliwa na ohaya longitha uukalata hoka kuna omayalulilo gombanga.

Okuhonga iilonga yimwe mbyoka ahayi longwa kwaa mboka ye na uunongo washo. Aanongononi mbaka yokuhonga ohaya hongo ngaashi oondanda, iipundi, iitaafula nosho wo iinima oyindji miipilangi.

Ombaanga ya venduka oyo yimwe yo moombaanga dha tseyika nawa mo Namibia no ha yi gandja ekwatho koshigwana, uuna ya hala oku pungula iimaliwa yawo komayalulilo gawo go mbaanga.

Iihauto oyili iikwathitho yasimana, unene una omuntu apumbwa okuya kiilonga nenge momatalelepo oku kala noshihauto ohashi pupaleke onkalamwenyo noku kwatha wo tu adhe hoka tuka pethimbo.